Aantu momafudho oha ya yi komilonga hoka ha ya ka kwata oohi, naantu mboka aayelele ne oha ya kala taya nongonona oohi ye dhi tula puutafula ta ye dhi mete kusha odhi thike peni.

Onduli nenge ombahe osho oshinamwenyo shoka inaashi nika nande oshiponga, nohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde, nomagulu omaleeleka.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo pomahalandjandja ihe oha ye yi kunu yi li muupakate, meni lyomatungo nenge momashina moka hayi pewa uuhoho wa gwana nawa nosho woo omeya.

Aanafaalama yongaashingeyi oye na uunongo. Iimeno yawa ohaye yi kunu owala momambamba ngoka haga kala ge li meni lyomatungo nohayi mono oonte dhuuyelele okuziilila koolamba dhoka dhi li mo.

Aanafaalama yoohi muudhiya moka nenge muundama mu na oohi dhawo kombanda ohaya tula ko oonete. Oonete ndhika ohadhi keelele nee oohi opo dhaa yakulwe mo koondhila dho ohadhi keelele iiyagaya kaayi ye momeya.

Opuna omahala ngono ga tungwa kaatiligane moondundu. Aatiligane oye hole okutunga moondundu oshoka oye hole okukala ye li pombanda mpoka pu na ombepo ya talala nawa.

Aantu ngaashingeyi ihaa longo we nuudhigu okulonga moofaalama nomomapya gawo, nale okwali haa longitha omatemo niipululo ihe paife ohaa longitha owala uushina mboka woku nengeneka evi mbalambala.

Aanafaalama yo ku muna oohi ohaya umbile uuhi mboka uushona momadhiya ngoka gena omeya nenge muundama, noha ya etha ne uuho mboka wu koke opo wu vule okuninga oohi oonene.

Aanafaalama mbono yo kumuna oohi ohaya tungu uundama mbono hawu tungwa moodhopi dhoosamende, nokombanda yuundamo mbono ohaku tulwa oonete opo dhi vule oku keelela iiyagaya kaayi ye mo.

Opuna pomahala gamwe mpono ha pu adhika uupopolonga nenge omilongo nokooha hono oha ku kala kuna omiidhi niihwa yaziza nawa, muupopolonga oha mu adhika wo Oohi.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nomiti woo dhili mpaka naampeyaka nomwiidhi omushona. Kamu na iihwa oyindji, oshoka mombuga ihamu mono omvula oyindji.

Aanafaalama mboka yena iikunino yoomboga ohaya kala yiitsakidhila miikunino yawo taya sile oomboga dhawo oshimpwiyu opo dhaa li ke kuupuka nokudhitekela woo opo dhi kokelele nawa.

Aanafalama mongashingeyi ihaya ti we kutya ndino ethimbo lyokwenye, kuna omutenya, ohaya tekele iimeno yawo nominino.

Aanafaalama mboka yokumuna oohii ohaya tula oonete kombanda yomeya guudhiya wawo moka muna oohi, opo ya kelele omakodhi ka ga yakule mo oohi momeya.

Embakumbaku olya simanekwa mongashingeyi oshoka olyo unene oshinima shoka hashi longithwa moofaalama , okupulula momavi gayooloka, okokutya okutatula omamanya nohashi endelele lela okupulula epya.

Omambakumbaku ogo haga longithwa unene moofaalama ngaashingeyi, ohaga longithwa okupulula oshoka ohaga pulula taga endelele. Nomuule wethimbo efupi epya olya pwako nale okupululwa.

Ondjamba nenge Kahenge osho oshinamwenyo shoka oshinene na ohashi adhika pomahala ngoka giinamwenyo ga gamenwa. Ondjamba oyi na omakutsi omanene nomunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya. Oya nika oshiponga lela yo ka yi hole okuhindwa.

Pomahala mpono aantu haya yi unene ngono ga tungwa kominkulo dhomilonga, aantu ohaya yiko nee komafudho oko yaka ninge omafudho gawo hoka, ya ka fudhithe omalutu gawo, yo yeku uve ombepo yimwe ompe.

Pomahala gawo ngono unene hapu yiwa kaantu mbono ye ya okutalela po oshilongo ge li mombuga ohapu kala puuwanawa. Pu na iitaafula iiwanawa niipundi, opo nee to adha aantu ya kuutumba taya nu ootee dhawo.

Opu na aanafaalama mboka ye na iikunino yomatama. Omatama ohaga kunwa ogendji nomatama ngoka omanene ohaga kala gi ima ge endjelela nawa kiitayi.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa, ohadhi kala dha tulwa muukololo, moka hadhi kala dha tulwa dhi li melandulathano, nokomeho goondjuhwa ohaku kala kuuna uukololo mboka wu na iikulya nomeya.

Aanafalama mbono yena iikunino yawo yoyene ohaakala taya likola iilikolomwa miikunino yawo.

Mongaashingeyi aantu ihaya mono we iihuna yoku teta omwiidhi noku heya ongwena nomatemo koonyala, ihe ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli tawu tete nawa omwiidhi tagu kala gwa laakana gu thike pamwe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya ningi uundama wawo mboka kohi haya tula ko othayila onduudhe etaya tula mo omeya nokombanda ohaku tulwa oshikuku shoondjuhwa opo omatudhi goondjuhwa gakale gu uka momeya galiwe koohi.

Aanafaalama yoohi mbono haya munu oohi ohaya kala yedhi ningila uundama uunene. Ohadhi tulilwamo omeya gayela, tadhi pelwamo iikulya opo dhivule okukoka nawa.

Aanafaalama yoohi oohi dhawo ohaya kala yedhi tula muundama, mboka hau kala wa tungwa po mosamende nomoondhopi, nohawu kala wu na ominino dha pita mekuma dhomeya.

Aanafaalama oye hole okumona oongombe ndhoka dhomakonda omaluudhe nomatokele . Oongombe odhi holike oshoka odha talikako onga oongombe ndhika hadhi gandja omahini ogendji nomahini ohaga kalandithwa po.

Ombwa osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi tekulwa megumbo. Ombwa oyi hole okulala momeya ngele yu uvu uupyu, oho adha ihe yi li mokatale nenge mokadhiya ya lala.

Aanafaalama mongashingeyi ihaa longowe nuudhigu uuna taya teya iilikolomwa yawo mbyoka kwali yakuna. Mongashingeyi ohaya longitha owala omashina ngoka haga teya iilikolomwa nomuule wethimbo efupi eshina olya mana nale okuteya.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yayo mongalangala yomutenya iimeno yayo ohayeyi kunu yili kohi yoothayila hoka oonte dhetango hadhi kala dha dhindwa nodha shonopekwa opo dhaa vule oku hana gulapo omafo giimeno.

Mofuka ohamu adhika omiti omile dhu ukilila. Omo woo hamu adhika iinamwenyo ngaashi ookaandje, omamwanka nomambungu.

Aantu mongashingeyi ihaya mono iihuna kokuheya omwiidhi nokugugongela noonyala ihe ohaya longitha owala uushina mboka wa longwa nowandulukwa po wokuteta noku tula omwiidhi mongonga.

Aanafaalama mboka haya kunu oomboga miikunino yawo, ohaya kala yiipyakidhila nokusila oshimpwiyu oomboga dhawo, oku dhipamo uupuka waalye omafo goomboga nokukuthamo iigwanga mbyoka yamena poomboga.

Aantu mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ohaye yi kunu yi li momatala moka hayi kala tayi tekelelwa mo notayi mene nawa.

Aantu mbono haa munu oohi ngele oya mono kutya oya hala omweelolo esiku ndoka, nenge yahala mo oohi ndhoka oonene yeke dhi landithe ,ohaa kwata mo omapombo ngoka omanene.

Eshito lyaKalunga oshinima shoka oshikumithi. Opuna egwo lyomeya. Egwo lyomeya MoNamibia ohali adhika koRuacana, hoka omeya haga kala taga tondoka taga zi pombanda yomamanya, gu uka pevi.

Aanafalama yoohi ngele yahala oku teya oohi dhawo shampa ya mono kutya odha koka nenge yahala omwelelelo, momeya nenge muundamba moka muna oohi ohaya tula mo oonete ndjoka hayi kwata mo oohi nuupu.

Mokuti nenge mombuga yaNamibia moka iha mu adhika nande iihwa yasha nande omwiidhi mwambugala owala, aantu ohaya ningi mo oomboola dhoka hadhi kala tadhi nana omeya kohi yevi.

Opuna pomahala gamwe hapu kala owala puna omiti nokangwena. Pomahala ngano aantu ohaya yipo nee yakathuwepo yo taya yi nokomakwilika yo taya kuutumba nokuupundi hono yo taya popi oohapu dhawo.

Aanfaalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo monkalankala yomutenya ,oha yeyi kunu moosala moka hadhi kala dhatulwa uuthayila pombanda. Othayila dhoka ohadhi dhindi oonte dhe etango opo dha hanagule po iimeno.

Komukulofuta ohaku adhika omavi ngono gomahekevi ngono haga kala gapepwa kombepo nohaga gongelwa kombepo, etaga ningipo uundundu uushona.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya kunu owala iimeno yawo pamukalo ngoka gwehumokomeho iimeno ohayi kunwa owala membamba moka etayi kala tayi mono oonte okuziilila mondunda moka.

Opu na aanafaalama mboka ye na iikunino yoku kuna oomboga . Oomboga ndhika ohadhi kala dha kunwa momutete opo dhi vule oku tekelwa nawa. Oomboga ndhika ohadhi kala dha hapa nawa nomafo gwaziza nawa lela.

Opuna omahala gamwe ngono omawanawa ga tungwa mombuga yaNamibia. Omahala ngono ohapu kala nee unene aantu mboka yeya okutalelapo oshilongo oshoka oga tungwa geli pombanda naantu ohaya kala nee ya kuutumba pombanda mpoka taya tala uushitwe sho wuli.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya mono weiihuna yokutekela iikunino yawo oshoka ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giikunino hadhi kala dhina uumbululu mboka tawu shisha omeya ngoka guuka pomidhi nale dhiimeno yawo.

Aanafaalama yoongombe oye hole okumuna unene oongombe ndhoka dhomayala omatokele nomaluudhe oshoka oongombe ndhoka odha tseyika ko odho hadhi gandja omahini nawa nomahini ohaga landithwa nee.

Aanafaalama mbono yena oondjuhwa odhindji ,ohaya munu oondjuhwa. Oondjuhwa dhino ohadhi kala dha tulwa momatala omanene omale, mpono hamu kala mwa tulwa uupokopoko wuna iikulya nomeya nohadhi kala mo nee dha thinana dhiilonda.

Ope na pomahala gamwe ngono gomathuwilo, ohapu a dhika omilunga omileleka noondunda dha kumbwa nomwiidhi. Aantu ohaya yi po ya ka vululukithe omalutu gawo yo yuuvithe nawa oomwenyo dhawo.

Mongashingeyi aanafaalama ethimbo sho tali humu komeho ohaya kunu iimeno yawo momashina moka hayi kala owala momatungilo tayi mono oonte oku ziilila koolamba.

Mokashana mEtosha mono mwe edhililwa iiyamakuti ohamu adhika iiyamakuti ngaashi uumenye, oosino, oompo, ooholongo noongolo. Iinamwenyo mbika ohayi tsakanene nduno pokandombe komeya ngele tayi ka nwa.

Ethimbo lyomvula ngele yaloko elundu ohali kala lyaziza nawa, omiti nomwiidhi ohadhi kala dhakoka nawa. Oongombe ohadhi kala tadhi napa dhuuvite nawa, ohadhi kala dhoondoka nawa nohadhi vala woo.

Aanafaalama mbono haya kunu iilya nomapungu ohaya kala ye na omapya omanene. Omapungu ngano ohaga kunwa ihe geli momukweyo gu ukilila. Ohaga kala ga ziza nawa oshoka evi oli na uuhoho nomeya ga gwana nawa.

Aanafaalama mbono yokumuna oohi ohaya kala ya topola oohi ye dhi tula muutenga nomuutenga mono ohamu kala mwe enda ominino tadhi tekele mo omeya, opo oohi dhikale dhi li momeya kaadhi se.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo, oha ya tekele ashike nomeya ngono ha ya pompola momilonga ta ga tondoka nee ga uka modjila dhoofola.

Aanafaalama mboka haa tekula oondjuhwa ohaa kala ye na oondjuhwa dhawo dhi ikalekelwa dha tulwa muutala mboka hawu kala wa tulwa iipeleki pombanda. Muutala omo tuu muno oondjuhwa ohadhi kala dha tulilwa mo omwiidhi nevi, opo dhi kale tadhi hadha mo uupuka wadho.

Aanafaalama yoohii ngele yamono kutya oohii dhawo odha koka na oyahala omweelelo nenge yedhi watemo yekedhi landithe ohaya longitha oonete dhoka haya tula momeya opo dhivule okukwata mo oohii nawa nuupu.

MOshiwambo oshimbombo ohashi telekwa tashi tulwa mokayaha tashi tentekwa melilo ndyoka hali kala lya tungwa moombale nomomapi. Elilo ondyo oshikwatelwa shomOshiwambo nolya simanekwa unene.

Oondjamba nande kahenge osho oshinamwenyo shoka oshi nene kiikwawo

Ngaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iikunino yawo. Ohaya popola owala omeya okuza komulonga nomeya ngoka ohaga kunguluka gu uka moondjila dhiimpungu hoka ya kuna iimeno yawo, niimeno yawo ohayi kala ya ziza nawa.

Aanafalama mongashingeyi iha ya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi tondoka pomakota giimeno tadhi tekele iimeno, omeya ohaga kala owala taga tondoka ga uka pomakota giimeno.

Aantu mongashingeyi ihaya longitha we oonyala dhawo okuteta nokuheya omwiidhi. Ohaya longitha owala okashina hoka ka longwa nale kokuteta nokugongela omwiidhi, guye mongonga.

Egumbo lyOshiwambo ohali kala li na oondunda ndhoka dha kumbwa nomwiidhi, dho odha dhikwa niiti. Oondunda ndhika oombwanawa, oshoka ito sile mo uupyu nenge uutalala, ohadhi kala owala dhi na ombepo yi li nawa.

Mongashingeyi aantu ihaya tete we ongwena nomatemo nenge niikonde, ihe ohaya longitha owala okashina hoka ka longwa kokuteta ongwena kombanda e tayi kala ya thethelekana nawa, tayi monika nawa.

Ombuga yomoNamibia oyo ehala lyoka lyina omiti omifupi tadhi yalulwa ashike nohamu a dhika woo oondundu. Mombuga oto a dha mo nee ondjila odhindji dhoka dho totwa po nee kwaambo ha ye ya oku talelapo moshilongo taya zi kiilongo yi ili noyi ili.

Aanafaalama yokumuna noku kwta oohi ngele ya momo kutya oohi dhawo odha koka, ohaye dhi kwata mo nduno ngaashi oohi dhoka dhomakende ngele gakoko. Odhina onyama ontoye dho ohadi kala dhina omakwega.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene miinamwenyo iikwawo shi na omunkati nomakutsi omanene noshipa oshikukutu. Oshinamwenyo shika oshi na oompadhi haku tiwa omatende nohashi nana aantu kondje yiilongo.

Omambakumbaku mongaashingeyi ogo haga longithwa okulonga moofaalama, haga longithwa oku pulula. Ogo gena omatemo gayooloka, ohaga longithwa wo okupulula mevi lyomamanya nomevi ndyoka epu.

Aanafaalama mbono yoku muna oohi shampa ya mono kutya oya hala omweelelo nenge oya hala oohi yekedhi landithe, ohaya kutha uunete mboka haya tula momeya, taya yuula mo nee oohi dhawo.

Aanafaalama yongashingeyi ihaya kunuwe iimeno yawo puuyelele ihe opena omahala ngoka ga ndulukwapo gokukunwa iimeno. Noothayila ndhoka ohadhi keelele iimeno opo yaayi fikwe koonte dhetango shapitilila shinene

Okuna aanafaalam mbono haya munu Oohi, ohaya kala yena uudhiya woohi mbono hawu kala wa shangwa omadhina noonomola kutya hano okadhiya okatingapi nomuna Oohi dhini.

Mombuga ohamu adhika omiti ndhoka hadhi mene momamanya. Omiti ndhika odhina omakota omanene opo dhi pungule omeya momakota gadho oshoka mombuga omwakukuta lela ihamu lokwa shinene.

Ondjamba nenge Kahenge osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene minamwenyo iikwawo, hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Nongele oya si enota, ohayiyi nee kokandombe hoka hayi kanwa omeya nomunkati yo tayi tile nokombunda omeya.

Onkanga osho oshinamwemyo shoka shili moludhi lwiikwamawawa, shina uutotono uutokele nuuluudhe nohayi adhika mombuga oshowo ohayi vulu oku munwa megumbo. Onkanga ohayi tondoka noyi na ondapo.

Mongashingeyi aantu ohaya tungu omahala gawo gokuza nande omombuga mokuti moka muna oondundu nopomahala ngono unene ohapu lala aantu mbono yeya okutalelapo oshilongo, oshoka ogeli puule.

Ope na pomahala gamwe mpoka hapu kala pwa ziza nawa nopomahala mpoka ohapu adhika uudhiya wokuyoga, moka ngele ku na uupyu aantu omo haya yi taya ka mbwinda, opo ya vule okutalaleka omalutu gawo.

Opu na oohi dhomaludhi nomaludhi. Opu na oontiligane, oontokele noontokele dhina uutotona uuludhe na ohadhi adhika mefuta.

Aantu mongashingeyi ihaya mono we iihuna yokulonga momampya taya papula momatemo nenge niipululo yoondoongi, ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli kotaka tameke okunengeneka evi ngoye shoye oku kahinga owala.

Aanafalama mbono ye hole oku kuna iimeno, ohaya kunu iimeno yawo muu poto uuludhe, niimeno mbino ethimbo limwe ngele ya koko, ohaye keyi landitha po opo ya vule ya ili kolele mo sha shawo sho mondjato.

Aanafalama mongashingeyi ohaya kunu owala iimeno yawo nande omokwenye, uuna omvula itaayi loko, molwashoka ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omamanya nomiti ndhoka dhili mpaka naampeyaka dha halakana kadhina nande omafo opo dhivule oku pungula omeya . Mombuga oshoka ihamu adhika naana omeya.

Aanafaalama mbono yo kumuna oohi ohaya tungu uundama mbono hawu tungwa noodhopi nosamende, nomekuma lyuundama mbono ohamu kala muna oopayipi dhoka hadhi kala tadhi tula mo omeya nokombanda ohaku kala kuna oshisiikilo.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe inaashi nika nande oshiponga nohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Onduli oshina oongolo onde nothingo onde nohashi nana aataleli kondje yiilongo.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ohaye yi kunu owala yi li momatungo, yi li muumbamba moka hayi mene ya ziza nawa nohayi mono oonte okuziilila koolamba ndhoka dhi li metungo.

Aanafaalama mongashiingeyi ohaya vulu oku kuna iimeno yawo nando omokwenye oshoka ohya longitha ominino oku tekela iimeno yawo. Ominino ohadhi kala nee kala nee dha tondoka pomkpta giimeno tadhi ndonda omeya guuka pomakota mpoka.

Etango ngele tali piti, ohali kala tali monika nawa sho tali piti tali zilile kuuzilo lyasheneka. Naantu unene Aawambo kaye hole okupitilwa ketango mondunda, nohaya kala yu uvite nawa ngele inaya pitilwa ketango mondunda.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ohaye yi kunu owala momatungo moka hayi kala mo tayi koko nawa notayi mono oonte okuziilila koolamba.

Aanafalama mbono ha muna oondjuhwa ohaa kala yena oofalama oonene ,omatala omanene nomomatala mono ohamu kala uukololo moka hamu kala muna oondjuhwa dha tulwa mo dhili momukweyo ohadhi vala nee omayi ta ga ngoongola.

Opuna aanafalama mbono yena ohokwe yokumuna oondjuhwa. Oodjuhwa ohadhi kala nee odhindji dhatulwa metala eleleeka. Omo nee hadhi kala tadhi pewa omeya niikulya.

Aanafaalama mbono haya munu oohi thimbo limwe ohaya kutha uuhi mboka uushona. Uuhi mboka ohawu tulwa nee miikwatelwa ngaashi omandini nenge omayemele, omo nduno hawu kala tawu koko, opo wu tulwe muundama.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ohaya pulula owala oofola dhoka dhina oondjila oonene yo taya pompola omeya momilonga ga tondoke moondjila moka.

Mongashingeyi aantu ohalongitha owala omambakumbaku okupulula momapya gawo ihalongitha we iipululo nepya ohali puko okupululwa muule wethimbo ehupi lela.

Mongashingeyi aanafalama oyeyapo nomikalo omipe, ndhoka haya kunu iimeno yili kohi yomatala ngoka gena oothayila pombanda. Iimene mbino ohayikala yakunwa nee miipakete, yo tayi koko nawa.

Mongashingeyi aanafaalama ngele taya likola iilikolomwa yawo mbyoka yiiyimati, iiyimati yawo mbyoka yamena . Ihaya longitha oonyala ohaya longitha owala eshina ndyoka hali likolako iinima muule wethimbo efupi lyo olya mana.

Aantu mbono haya munu oohi ohaye ya nduno kumwe taya ipe omayele nkene oohi hadhi munwa, taya itulile mo wo nankene omikithi dhi na okukeelelwa moohi.

Komunkulofuta hoka kwa tsakanena efuta nevi, ohaku adhika evi ndyoka lyehekevi, ndyoka hali kala lyapepwa kombepo, tali gongele ne omavi ngoka e taga ningi oondundu.

Aanafalama yoondjuhwa ohaya munu oondjuhwa hadhi kala dha tulwa metala enenenene ele nohadhi kalamo dha tu lilwamo uupokopoko mboka wu na iikulya nomeya.

Aantu mongashingeyi ihaya mono iihuna yoku papula nenge yoku pulula niipululo noondongi, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo. Nomuule wethimbo ehupi epya olya manwako nale kumbakumbaku.

Egwo lyomeya osho oshinima shoka shopaushitwe negwo lyomeya MoNamibia ohali adhika koshitopolwa shaRuacana hoka omeya haga kala taga gu komamanya taga mbomboloka guuka pevi nohaga kala ga toka ga tsimika.

Ethimbo lyokuteya ngele lya thikana aantu ohaya kutha oombele dhawo ta yayi momapya yakateyemo iilya yawo opo yavule okuyi tutila koompale yekeyi yungule. Iilya ohayi kala nee ya pakelwa miiyaha .

Onduli nenge ombahe osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka giinamwenyo ga gamenwa. Oshinamwenyo shika oshile shi na oongolo oonde nothingo nohashi li omafo ngoka ge li pombanda yomuti.

Omvula ngele ya loka nelundu lya ziza nawa li na omwiidhi oondjuhwa dhOshiwambo ohadhi yi nduno momwiidhi moka tadhi ka lya uupethipethi wadho, omo nduno hadhi kala dhi li nooshikondombolo taya shomona uupethupethu.

Oshikwiila osho omboloto yaAwambo, ohashi ningwa muusila mboka hawu zi momahangu. Uusila oha wu tsuwa koshini e tawu thithwa nawa e tawu lungwa momeya mwa tulwa omongwa nosuuka.

Kooha dhomulonga nodhomadhiya ohaku adhika omwiidhi gwaziza nomanenge, nohaku adhika wo oondjila ndhoka dhomandoko, hadhi kala ko tadhi shomona uupethupethu wadho, nuufumwena opo dhivule dhiitekule.

Opena oonyanga ndhoka oontiligane oonyanga dhika odho dhimwe dhomoonyanga dhoka dhina oshilonga ohadhi longithwa oku panga omashikisha dho ohadhi longithwa woo oku towaleka momihoka.

Aanafaalama mongashii ngeyi, kulya nee omokwenye ohayakunu owala iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino dhoka dha tondoka pomakota dhoka gadhi kala dha ululwa uumbululu tadhi ndonda omeya guuka pomakota giimeno.

Mpoka pwa tsakanena evi nefuta ohapu adhika evi ndyoka hali kala lya pepwa kombepo nevi ndyoka ohali ningi oondundu naantu oyehole okuya koondundu dhevi lya gongelwa kombepo okulondako noku hingako iihawuto yawo.

Aanafalama mbono yokukuna oohi ohaya kunu uuhi mboka uushona haye wu umbile uuhi mboka uushona momeya opo wuvule okukoka wo wuvale woo oohi oonkwawo.

Mombuga iha mu adhika nande iimeno yasha nenge omwiidhi, oha mu kala owala evi ndjoka lya pepwa kombepo ohamukala mwa toka owala nomwambugala. Iha mu mene omwiidhi lela, oshoka iha mu lokwa omvula onene.

Kominkulo longa nodho madhiya, ohaku adhika omanenge, nomavo ngoka haga adhika geli momeya. Evo ohali kala lina ongala ya sheneka kombanda, nokohi ohaku kala omudhi ngoka hagu liwa.

Aanafalama mbono yena omapya, kaye hole inaa yeenda nande momapya gawo, oshoka kehe ethimbo ohaya kala taya ende, yatale nkene iimeno yawo yakoka, niilya yawo.

Oshini olyo ehala limwe ndyoka lya simanekwa momuthigululwakalo gwaawambo moka aantu haya tsile iilya yawo opo yavule okuninga uusila naamati inaya pitikwa nande okukala yeli poshini

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno oha yeya nee pamwe taya itululemo omayele nkene yena okukaleka iimeno yawo yili muundjolowele ,nongele yamana oku ipa omayele ohaya kuutumba nee opo ya thanekelwe piimeno yawo mbyoka ya ziza nawa , etaya itulilemo omayele onkene yena okukaleka iimeno yawo yili muundjolowele nongele ya mana okwiipa omayele ohaya kuutumba nee opo ya thanekelwe piimeno yawo mbyoka yaziza nawa.

Momahala ngaashi mombuga yaNamibia ohapu adhika omahala ngoka ga tungilwa po unene aataleli po yoshilongo oshoka ohaya ka lala komahala hoka ohaku adhika uundama wa tungwa wuli po nuupundi woku vululukilwa.

Opu na aantu mboka ye na iikunino, iikunino yokukuna oomboga . Oomboga ndhino ohadhi kala dha kunwa dhi li momikweyo nohadhi kala dha ziza dha hapa nawa, oshoka ohadhi tekelwa nawa.

Aantu ngele taya kwata oohi, aanafaalama mboka yena uunongo, ohaya thina mo omayi moohi, taye ga thinine momeya, opo omayi ngaka gavule okuka tendula uuhi.

Oongombe dhono dhomayala omatokele nomaluudhe, odho oongombe dhimwe ndhoka dhihole oku muniwa kaanafaalama, oshoka odha talika ko onga oongombe ndhoka hadhi gandja omahini lela.

Aanafaalama mbono haa tekula oohi, ohaa kala ya tula iipilangi kombanda yomeya opo ya vule oku enda ko ya umbile oohi dhawo iikulya. Ohaa tula ko woo oonete kombanda opo iiyagaya kaa yiye momeya.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno nohadhi kala dhina uumbuthulu tawu ndonda omeya guuka pomakota giimeno.

Mombuga ohamu adhika omamanya ngoka omanenenene. Omamanya ngano ohaga kala ga tenda koonte dhetango, nogamwe ohaga gu, gu uka pevi lyondundu, opo haga kala gi igongela.

Ope na omamanya ngoka ngele weli tala ototi owala lyahongwa po komuntu aawe ihe eshito owala lya Kalunga. Emanya ndika ohali kala lina oshinima kombanda toti olya hongwa po komuntu aawe ihe eshito owala lya Kalunga. Emanya ndika ohali kala lina oshinima mombanda toti nande okatala komuzile.

Aantu mbono yena oofalama dhomapungu ohaya longo nuudhiginini nohaya kala ya kunaomapungu ogendji geli mumwe, nomomapungu muno ohaya ilikolele mo iimaliwa ngele omapungu gala landithwa po ga ninge uusila.

Aanafaalama mbono haa tekula oondjuhwa ohaa kala yedhi tula muukololo moka hadhi kala mo dhi li momukweyo. Komeho gadho ohaku kala ku na uukololo wu na iikulya nomeya gadho.

Iigandhi oyasimanekwa kaawambo oshoka miigandhi omo hamu pungulwa iilikolomwa mbyoka yomomapya. Ohamu pungulwa iilya, iilyaalyaka, oontanga, omakunde nosho tuu.

Mombuga yaNamibia ota mu adhika iimeno iishona nomwiidhi gul i mpaka naampeyaka nohamu adhika wo omiti ndhoka dhaa na omafo ogendji opo dhi vule okupungula omeya oshoka mombuga iha mu lokwa lela.

Aanafalama mbono haya kunu oomboga, oomboga dhawo ohadhi kala dhaziza nawa, nodha hapa nawa, nohadhi kala dha kunwa nawa dhili momutete, dhili ongonga nawa, nohayii monene mo oshimaliwa, sho taya landitha oomboga ndhoka.

Mombuga yaNamibia omo mehala moka ihamu adhika nande omiti odhindji, ohamu kala iihwa ya topoka mpaka naa mpeyaka, nohamu kala mwa yela sheke sheke, mo omwatoka.

Pomahala ngono hapu gandjwa oondunda dhokulala kaantu mbono haya talelepo oshilongo, ohapu adhikwa wo oondunda dhomanwino noondunda dhokulila nohapu kala tapu monika nawa lela, puna iitaafula niipundi.

Ope na oondhila ndhoka haku tiwa ontsa, oondhila ndhono odh ili olundhi lomakodhi, nohandhi adhika unene mokuti nenge mombuga nohandhi mono kokule.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ,ohaya tula omeya muutenga mboka wa topolwa noohi ohadhi tulwamo , dhili momeya moka mwayela nawa opo dhivule okukoka nokuvala nawa.

Uumpanda osho oshinima shimwe shoka hashi adhikwa momahala ngoka ga gamenwa. Oompanda odha gamenwa oshoka opuna ookalyamupombo mboka hayedhi dhipaga etaya tete ko eyego ndyoka hali landithwa lina ondilo.

Ope na aanafaalama mbono haya muna oondjuhwa ndhoka oontokele. Oondjuhwa ndhoka ohadhi muninwa molwa onyama yadho. Oondjuhwa ndhika odhi na oshipapalutu nohadhi koko tadhi endelele, yo onyama yadho ontoye ishewe.

Opuna omahala ngono omawanawa goma vululukilo nomatalele po haga kala ga tungwa Mombuga. Ohaga kala nee ga tungwa pena oshiima shafa oshinyanga sho honga shafa shono hashi kala sha kundukidhwa kiipundi.

Aantu kaya longa we nuudhigu uuna ya hala okuheya nenge okuteta omwiidhi moopololeka dhawo. Ihe ohaya longitha owala uushina mboka wa longwa wokuteta nokuheya oomwiidhi.

Ehumukomeho sho ta li ende lyu uka komeho, nuunongo waantu ota wu yi pombanda, osho ngashinge aanafaalama iha ya kunu we iimeno yawo momavi, oha ye yi kunu owala muupakete, wu li meni lyomatungo.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shombili oha shi adhika nee momahala ngoka gagamenwa giinamwenyo. Onduli oyi na wo oongolo oonde nothingo onde noha yi li omafo ngoka geli pombanda yomiti.

Muushitwe omuna uupompolonga nomilonga nenge uudhiya. Pooha dhuupompolonga ohapu adhika oluhwa lwaziza nawa nomwiidhi. Muupompolonga ohamu vulu okukala oohi nenge omafuma.

Aanafalama mbono hayatekula oohi ohaya talelwapo kaanafalama ooyokwawo mboka woo hayatekula oohi, ohayiipe omayele nkene oohi dhina okumunwa nankene yena okukaleka oohi dhili muundjolowele.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha owala omambakumbaku oku heya nokugongela omwiidhi mongonga opo gu vule gukukute go gukalandithwe po kiitopolwa mbyoka inàaku lokwa nawa.

Aanafaalama yoohi mbono haya tekula oohi muundama mboka ye wu ninga yoyene, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha okutewa, ohaye dhi teyamo, ohaya kuthamo ndhoka oonene lela.

Aanafalama mbono yokumuna oondjuhwa odhindji. Oondjuhwa dhawo ohaya kala ye dhi tula momatungo mono hadhi kala mo odhindji nee, mono hadhi kala dha tulilwa mo uupokopoko mbono wuna iikulya nomeya gadho.

Ope na aanafalama mbono haya muna oondjuhwa, oondjuhwa unene ngaashi dhOshiwambo. Nangele owa yi koshitopolwa sho konooli, nena kehe megumbo oto adha mo ondjuhwa oshoka egumbo kali shi egumbo ngele kali na ondjuhwa yokudhipagelwa omuyenda.

Komikulolonga ohaku adhika omanenge nomavo ngono haga kala gena oongala dha sheneka kombanda yomeya. Nevo kohi ohali kala lina oodhi nenge etindi ndyoka hali kuthwako lyi liwe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kutha uuhi mbono uushona haye wu yuula momeya noonete, ta ye wu tula wi ikalela momeya mono kamuna oohi oonene opo wu vule kawulikepo koohi ndhoka oonene.

Opu na oopate ndhoka dhe enda kooha mefuta, ngaashi koMbaye nokoSwakopmund. Oopate ndhoka ohadhi kala dha tula efuta pokati nomavi ngoka ga ndumbilwa kombepo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu dhayooloka. Ope na oondundu ndhoka dhomamanya dhimwe ohadhi ulike dhafa dhakulupa tadhi wegumuka nomamanya ohaga kala taga kunguluka tagi igongele pevi lyondundu.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya kunu owala iimeno yawo momambamba ngoka haga kala ge li meni lyoosaala komashina. Niimeno mbyoka ohayi mono oonte okuziilila koolamba ndhoka nohayi mene nawa.

Aanafaalama ohaya longo nuupu mongashingeyi okutekela iimeno yawo. Ihaya longitha we omayemele , ohaya ningi owala oondjila oonene miimpungu yawo, nomeya taga tondoka moondjila moka

Aanafalama mongashingeyi iimeno yawo ohayeyi kunu owala momashina. Ngoka geli meni lyoondunda. Niimeno mbyika ohayi mono uuyelele ku zilila koolamba dhoka dhili momatungo moka.

Oonkanga odho oshikwamawawa shoka hashi adhika mokuti. No hashi vulu wo oku munwa megumbo. oshina uutotono uutokele nuuludhe.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka oshile miinamwenyo nohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa giinamwenyo. Oshina uutotono kolutu sho oshina oongolo oonde nothingo onde, nongele tashi nu omeya ohashi kala sha pashaneka omagulu.

Mokuti nenge mombuga moNamibia ohamu adhika oondundu oonene oonde. Nomoondundu mono ohamu adhika wo omwiidhi niihwa yamena mpaka naampeyaka noondjima odhihole okukala moondundu moka tadhi li oondje.

Aanafaalama nee ngele taya kunu iimeno yawo, ohaya mete evi, e taya tula mo nee oopayipi dhoka dha tondoka dhuukilila tsoo pomakota giimeno dho dhitekele iimeno mbyoka.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ohaya landa uutala mboka wa tungwapo mboka wakala watya iitenda noothayila meni nomeni ohamu tulwa nee

Opena omamanya gamwe ngoka omawanawa, omamanya ngoka ohaga kala nee omashunga. Omamanya gamwe ohaga kala gena ongushu, oshoka mugu moka ohamu kuthwa iinima mbyoka tayi ka longithwa iinima yasimana.

Sho ethimbo tali ende lyu uka komeho nehumo komeho otali ende. Mongaashi ngeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno ywo ohaya longitha owala ominino ndhoka dha tondoka pomakota giimeno gu ululwa uumbululu.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshiwanawa nohashi hokitha oku tala, shoka hashi adhikwa mEtosha. Oshinamwenyo oshina oongolo oonde, nothingo onde, nongele tashi nu omeya ohashi pashalaleke omagulu opo shi vule oku nwa.

Opuna uudhila wumwe mboka wuna oongolo oonde. Uudhila mboka ngele oka mono eyoka oha ka kambadhala keli dhipage keli shomone. Eyoka ohali kala nee tali nuka lya tunga omapaka.

Omeya ogo omwenyo, ohaga longithwa kaantu nokiinamwenyo. Momeya omo wo hamu tekulwa oohi, moondombe moka hamu tulwa oohi dho tadhi tulilwa mo iikulya dhivule okukokela mo nawa.

Mombuga yaNamibia ihamu adhikwa omiti ondhindji, ohamu adhikwa omiti omishona dhili mpaka naampeyaka. Ohamukala ashike oondundu noomwiidhi dhoka omishona.

Opu na aanafaalama mboka haya munu oohi ngaashi omakende. Omakende odho oohi ndhoka dhi na onyama ontokele nodhi na omakwega ogendji molutu. Omakende oge na onyama ontoye lela noyi holike kaantu oyendji.

Mombuga yaNamibia mono hamu kala muna oondundu. Pokati koondundu ohapa tondoka omeya nohaga hokopo ondjila nohapa kala puna omulonga.

Aanafaalama mbono haa tekula oondjuhwa ohaya kala ye dhi tula muukolololo dhili momutete. Nohadhi kala dha tililwa iikulya muukololo wuli komeho yadho.

Momeya ohamu kala oohi dha yooloka dhomaludhi gi ili nogi ili. Opena oohi dhimwe ndhoka oontokele dhina uutotona uuluidhe na dhimwe oontiligane, nangele owedhi tala i toti pamwe ohadhi liwa.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, oohi dhwawo oha dhikala dhatulwa muundama mboka watungwa mosamende nomokandama oha mukalwa omeya gagwana nawa noohi ohadhi tulwamo nee dho tadhi tulilwamo woo niikulya.

Oondjuhwa dhoshiwambo odho oondjuhwa dhimwe ndhoka dha talikako onga oondjuhwa oontoye lela. Nongele wayi koshitopolwa shoko nooli, kehe megumbo ito vulu oku kala ino adhamo ondjuhwa nandenande nekondombolo.

Opena oondunda dhoka dhatungwa dhatungilwapo aantu mboka unene hayeya okutalelapo oshilongo taya zi kiilongo yi ili no yi ili, ohamu adhika nee oombete oombwaanawa dha yalwa nawa noonete dhoka hadhi keelele oomwe hadhi kala dha kundukidha ombete.

Oohi odho oshinima shoka hashi munwa nuupu, ashike oohi kadhi hole momeya ngoka omaluudhe, oshoka ohadhi kwatwa koombahiteli etadhi si mbala.

Aantu mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu oku tekela iikunino yawo ohaya longitha owala ominino ndono dhatondoka miikunino yawo. Ndhono hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno, dhina uumbululu mbono hawu kala tawu shisha omeya.

Opuna aanafalama mboka haya tekula oombaaka. Oombaaka osho oshikwamawawa shoka shina omakaha giikwata. Oombaaka phadhi tila uupyu, onkene odhi hole oku kala mokandombe komeya kehe ethimbo.

Aantu ngele yakwata oohi dhawo ohaya hogolola uuhi mboka uushona, opo wuvule okushuna momeya, wuwape okukakoka wo wuye wuteye mo ngele wakoko ishewe.

Opuna oondunda dhoka dhopaife dhoongulu hadhi tungwa pashinanena. Oondunda dhono ohadhi tungwa noondhopi nosamende, no hadhi kala dhina omiyelo dhomakende. Noondunda dhino ohadhi monika nawa dho odha talala nawa meni.

Aantu mbono haya munu oohi oyena uundama mboka haya munine oohi dhawo, nohamu kala mu uka omunino ngoka tagu tulamo omeya. Ohamu kala nee oohi dhomaludhi no maludhi dhimwe oonshunga, dhimwe oontiligane nandhimwe oontokele.

Aanafalama mbono haya kunu omatama ohaya kala yega kuna ogendji, omatama ngano ohaga kala ga endjelela koondhalate nohaga kala ga ima nawa gapakela puna ngoka ga pya nawa omatiligane naangoka inaaga pya omazizi.

Aanafaalama yoohi ohaya tungu uundama wawo woohi mboka hawu tungwa moosamende nomoondhopi nongele nee dhakoko opo yaka landithe nenge yiipaluthe yoyene.

Komukulo futa gwaNamibia ohakwaadhika evi lyoka lyagongelwa kombepo ngee tayipepe. Nevi lyoka ohatiwa oondayini, nokoondani huno oko nee hakuyi aantu taakahinga oohauto dhawo yuuka po.

Aanafaalama yoohi ngele yamono kutya oohi dhawo odhakoka nodhaadha okukalandithwa okutewa. Ohayedhi kuthamo muundaama wawo, ohayedhitula nee miiyaha moka hayedhilongekidhile okukalandithwa nande okukedhi teleka yalye.

Aantu ihaya monowe iihuna okuheya noku gongela omwiidhi no matemo no noonyala dhawo ihe mongashingeyi ohaya longitha owala omashina ngoka galongwa gokuheya noku gongela omwiidhi.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nomamanya gi igongela naantu yamwe ohaya ka tunga mo moondundu moka omahala gokulala aatalelipo yoshilongo. Ohapu adhika uundama wokuyoga.

Aanafaalama mongaashingeyi osha ninga oshipu kuyo oku tekela iimeno yawo, oshoka ohaya kutha owala ominino dhoka dhono hadhi tondoka pomakota giimeno yawo, e tadhi kala tadhi tekele iimeno yawo oshoka odhina oombululu dhoka hadhi kala tadhi tonda omeya.

Aanafaalama mboka yokumuna oohi ohaya si otyisho nokukwashilipaleka oohi dhawo sho dhili momeya odhili momeya gayela dho dhivule okukoka nawa dho dhikale dhakeelelwa komikithi noombakiteli na ohaya kuthamo ne iiyagaya momeya moka opo oohi kaadhikwatwe komikithi.

Mombuga yaNamibia omuna iihwa iishona yi li mpaka naampeyaka yo iihupi. Omuna oondundu mo ohamu kala nee mwa totwa oopate ndhoka aatelelipo yoshilongo haya ende niitukutuku yawo.

Aantu mbono haya munu oohi ngele yamono kutya oohi odha koka nokuteywa nenge oyahala osheelelwa, oha yayi muudhiya wawo mono muna oohi noonete. Taya nete nee oohi noonete opo yedhi kwatemo .

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shika oshile. Oshinamwenyo shika osha gamenwa, nohashi adhika unene mEtosha. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde nomagulu omale, nongele tashi nu omeya ohashi pashaleleke omagulu.

Ngashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo yili mo ngalangala yomutenya. Iimeno ohayi kunwa mo matala ngoka gena oothayila kombanda. Dho oothayila dhika ohadhi dhindi oonte dhetango opo dhaahanagule po iimeno.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya vulu oku kuna uuhilili mboka ha yewu kunu mo mukalo ngono go pawu tekinika. Hawu kunwa moopulasitika, nuuhilili mbuno ohawu koko tawu endelele.

Aanafaalama mboka haya kunu omatama ngele ya likola ko omatama gawo sho ga pya ohaye ga landitha po koofabulika ndhoka oonene ndhoka hadhi ningi omatama gokutula kolwiishi nomakoloni.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu, oshoka ohaya kutha owala ominino ndhono haye dhi enditha moondjila dhiimpungu, opo dhi kale tadhi tekele iimeno niimeno tayi kala nduno ya ziza nawa, oshoka omeya ohaga zi owala gu uka pomidhi mpoka.

Komukunkulo futa ohaku kala oondhila odhindji tadhi tuka, dhimwe otadhi tuka kombanda yefuta tadhi yakula oohi. Komunkulofuta ohaku adhika oondhila ndhono dhina oongolo oonde hakutiwa omandoko.

Mokuti kwa Namibia nomombuga ohamu adhika omatungo ngoka omawanawa, naantu mboka haya zi kiilongo yilwe taye ya okutalelapo oshilongo omo haya lala momatunho moka, taya tala uushitwe wa Namibia nkene wu li.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ohaya kwatamo uuhi mboka uushona taye wu dhindimo momeya tawu itulilwa mehala lyawo opo wuvule okukokelamo oshoka ngele owuli moohi oonenene otawu vulu wulikepo koohi dhoka oonene.

Komukulofuto netsakaneno lyevi ohaku adhika omavi ngoka haga kala ga pepwa kombepo noga gongelwa kombepo taga ningi po nee oondundu. Naantu oye hole okweenda koondundu hoka taa hingi ko woo niihauto yawo.

Opuna oohi dhono dho makembe naanafalama mboka haya mununoohi dhomakembe . Oohi dhika odhi hole nee tadhi etako omilungu koombanda yomeya , noohi ndhika odho dhina onyama ontowe shinene.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku kuna iimeno yawo noku teya iilikolomwa yawo. Ohaya longitha owala omashina ngoka haga teyako iilikolomwa yawo muule wethimbo efupi Lela.

Komunkulofuta ohaku adhika omavi ngoka gena omawe ngoka haga kala mpoka pwa hulila efuta nevi nomakuthikuthi ohaga ka idhenga nee kevi ho

Opuna pomahala gamwe ngono omawanawa, hapu kala pu na omilunga omile noondunda dha kumbwa noomwiidhi niipundi hayi kala po yo ku kuutumba opo wu vululukwe po. Pomahala ngaka ngele owu li po omwenyo gwoye otagu kala gu li pehala.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya kunu iimeno yawo moma tala ngoka ga tulwa oothayila pombada noha yi kunwa mo opo oonte dhe tango dhaa dhenge unene omafo giimeno.

Opuna omahala gamwe omatilithi geli mokati kokuti moka hamu adhika omiti omileleka no ohamu adhika oondundu no kohi yoondundu hono ohaku kala omakololo geli kohi.

Aanafaalama yoku muna oondjuhwa ohaya munu oondjuhwa dhomaludhi gi ili nogi ili, oondjuhwa dhika ohadhi kala nee dha tulwa metala moka hadhi kala dha ningilwa nawa, muna nolikumbeti nuupokopoko wiikulya nomeya.

Ope na oondunda ndhoka dhatungwa nawa dha nuninwa aantu mboka ha yeya okutalela po moshilongo shetu. Ohadhi kala dhina ombete yina omalapi omatokele nombete ndjika ohayi kala ya kundukidhwa konete yokukeelela oomwe.

Mongashingeyi aanafaalama osha ningilwa oshipu kuyo, oshoka iha ya longo we nuudhigu oku pulula, oofaalama dhawo. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gomatemo ga yooloka, oku pulula.

Mombuga ya Namibia ohamu adhikwa oondundu nomamanya geli mpaka naampeyaka. Nohamu adhikwa omiti dhili mpaka naampeyaka ngaashi omikanga. Mombuga ihamu lokwa lela.

Oondjuhwa odho dhimwe dha simanekwa unene kAawambo, noha dhi kala nee dha tulwa kiikuku. Kiikuku hoka ohaku kala nee kwa tulwa oomwiidhi, noondjuhwa ohadhi kala nee tadhi hadha mevi moka momwiidhi, uupethupethu wadho.

Opuna aantu mbono haya munu oohi. Aantu mbono ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaye dhi kwatamo muudhiya moka dhili. Hayedhi kwatamo noonete nenge yedhi shongolemo niishongo.

Mongashingeyi aanafaalma ihaya longo we nuudhigu ngele taya pulula momapya gawo nenge taya tete omwiidhi. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga longo taga endelele okupulula mepya muule wethimbo efupi.

Opena aantu mbono yena uundombe woohi. Puundombe mpano ohapu kala puna omiti nohawu kala wa tulwa meni lyoodhalate.

Opuna iihwa mbyono hayi ningwa otee nihwa mbyoka oha yi adhika unene kiilongo yimwe, naantu oha yakolako ne omafo ngoka kiihwa mbyoka opo yika longekidhwe nawa yitulwe mupakete.

Mombuga omo hamu ende aantu mboka ta yeya okutalela po oshilongo. Ohaya endemo nee noohauto dhaeo ndhoka dhoobaki, ohaa kala nee ya tota po oondjila ndhoka dheenda pokati kiihwa noondundu.

Aanafalama mboka haya munu oohii oha kala yatopola uundama wawo woohii mukololo, nomukololo mono omo ne hakala tayumbile iikulya opo oohii dhivule okukoka nawa nokuvala.

Komunkulo futa ohaku adhika omavi ngoka haga kala gangogelwa kombepo nomavi ngaka ohaga ningi oondundu dhomavi hono aantu yehole okweenda ko nayamwe oye hole okuhingako oohawuto dhawo koondundu ndhika.

Aanafalama yokumuna oohi ohaya tungu uundama nosamende. Mosamende mono ohamu tungilwa oominino ndhoka hadhi kala tadhi tula omeya mokandama, opo oohi dhi kale momeya tadhi koko nokuvala.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika oondundu mpaka naampeyaka nomamanya gi igongela pevi lyoondundu. Ohamu mu kala mwayela muna iihwa iishuushuuka nomwiidhi omushushuuka oshoka mombuga ihamu lokwa omvula ya gwana lela.

Opu na oofabuluka ndhoka hadhi longo nomatama . Omatama ohaga kala ga pakelwa nawa ge li meshina . Ohaga tulwa nee nuunayilona uuyelele naantu mbono haya longo moofabulika moka ohaya kala ye na omakalaganya nuunima komitse dhawo.

Aanafalama mbono haya munu oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka noya pumbwa oku ke dhi fanditha nenge yi imonene osheelelwa ohaye dhi kwata mo nee momeya moka taya tula miiyaha.

Aanafaalama yoohi mbono haya munu oohi ohaya kala ya topola uundama wawo muukololo noonete nohayi mo nee noote muukololo moka mu na oohi, opo ya vule okukutha mo oohi ndhoka ya hala okukwata.

Komunkulofuta ohaku adhika omavi ngoka gomawe. Omavi ngono ohaga kala nee taga gongelwa kombepo naantu oyehole okuya koondundu ndhika dhomavi dhagongelwa kombepo taya hingiko oohauto dhawo.

Aanafalama yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka lela, nodha pumbwa oku tewa nenge oya pumbwa omweelelo. Ohayi muundama wayo etaya kwata mo oohi dhoka oonene. Ya vule yaka landithe nenge yi ipaluthe.

Mombuga yaNamibia omu na oondundu. Nopokati koondundu mpoka ohapu kala pwa tondoka omeya nohapu kala nee oondombe dhomeya dha hokapo oondjila pokati koondundu.

Mombuga yaNamibia ohamu kala oondundu ndhoka dha ningwa po komamanya. Nomiti nee ndhoka hadhi mene moondundu ohadhi tatula oondundu, oshoka omidhi dhomiti ohadhi yi pokati komamanya.

Mongashingeyi aanafalama oye yapo komikalo omipe dhokukuna iimeno. Ohayi kunwa owala momambamba ngoka haga kala geli meni lyetungo nohayi mono oonte okuza kolamba.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iinene shina oshipa oshikukutu nomakutsi omanene nomunkati ngoka hashi longitha okunwa omeya nokwiishamina omeya kombunda. Ondjamba oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga ngele oweshi hindi.

Aanafalama yoohi ohaa ningi uundama woohi. Mboka hawu kala wa tungwa mosamende nohawu kala wuna omiinino dhomeya opo dhi vule oku tula mo omeya oohi kaadhi se.

Momeya mono hamu tekulilwa oohi oga pumbwa ga kale ga yela nawa, omayelele go inaga pumbwa ga kale ge na iiyagaya nomunoko ogundji, opo ku keelelwe oohi dhaa kwatwe komikithi.

Opena ohahala ngono omanawa ,omahala ngono ohaga adhika mombuga nomahala ngono ohapu kala pwakunwa omiti dhoka omile nohapu ningwa oshinima shafa oshinyanga nopo ne mpoka aantu haakutumba uusiku tapopi nduno omahokolo gawo.

Opuna oothayila ndhoka oonene mongashingeyi dhalongwa okukunwa iimeno. Iimeno ohayi tulwa moothayila moka, opo yi koke nawa ya keelelwa koonte dhetango odhindji.

Aanafaalama mbono haya muna oondjuhwa oontokele oye na oosaala oonene oondendeka moka hamu munwa oondjuhwa odhindji lela nohamu kala muna uupokopoko mono mwa tulwa iikulya yoku valitha oondjuhwa nomeya wo.

Aanafalama mboka yena iikunino ,yoku kuna iikwamboga ihaya longo nuudhigu, nge ta tekele iikunino yawo oshoka iikwamboga ohayi kunwa yili momutete, nopayipi dhomeya ohadhi tulwamo dha tondoka momutete dhi tekele.

Mombuga ya Namibia omuna oshimeno shoka hashi ithanwa Welwitschia Mirabilis. Oshimeno shika ohashi ningi ethimbo inaashi mona omeya no ihashi si nande, oshoka oshina omidhi dhamena dhaya muule.

Aanafalama yoohi ngele yamono kutya oohii dhawo odhakoka nodha adha okutewa oha yedhikuthamo ne moondombe dhawo moka noha yedhitula miiyaha opo yedhilongekidhe nawa oku kalandithapo nenge okulya megumbo.